da farko wasu a al’adance suna ɗaukar shayarwar mama a matsayin wani nauyi ne wanda yake kan uwa dole ta sauɗe shi bisa ɗanta sukan kuma yi ishara bisa muhimancinsa ga ɗan ɗin ta fannin lafiya da kuma rayuwa ta wani fuskan kuma ana kallon shi a matsayin wani dama ne na samar da da kuma tabbatar da soyayya da shaƙuwa da kuma ƙauna tsakanin uwa da ɗanta na biyu ana ɗaukar shajarwan mama a matsayin sadaukarwa ne mafi muhimmanci wanda yake gudanar da asalin uwa ilimi da kuma ruhi ga wannan ɗan ɗin na uku sannan kuma wasu sun yi imani cewa ba wai lafiya a fuskance ne kawai yake bayarwa ba har ma da kariya ta ruhi wasu al’adun kuma suna nuna muhimmancin shayarwan mama ta hanyar hanin ba wa yaro ruwa ko kuma wani nau’i na abinci a yawancin wurare ana ba wa uwayen ‘ya’jaye wani irin kulawa na musamman domin bunƙasa shayarwa abinci kamar miyar ganye magungunan gargajiya da kuma hatsi irin su dawa masara maiwa da shinkafa yakan taimaka sosai ga uwan ɗin game da lokutan shajarwa kuma lokutan da aka ƙayyade domin shajarwa yana da bambanci bisa al’adu na kowane gargajiya wasu sukan yaye ‘ya’yansu da wuri wasu kuma yana ɗaukan lokuta mai tsawo a lokutan cututtuka kuma akan haramta shayarwa domin tsoron kada yaro ya kamu ko kuma gurɓacewan ruwan nono wasu al’adun kuma ba su amincewa da shayarwa a bainar jama’a suna tunanin hakan ɗin rashin ɗa’a ne

maganin gargajiya yana nufin wani ilimi ne fasaha da kuma ɓangarori na fannin lafiya wanda da daɗewa an bunƙasa shi sannan an tafiyar da shi zuwa ga ƙarni mai tsawo da kuma al’adu an fi danganta shi da al’adu ruhi da koyarwa na tarihi a zamantakewa da kuma amfani da abubuwan da yanayi ya gudanar da su kamar su tsirrai da dabbobi tare da su koyarwa na musamman da kuma sadaukarwa domin samar da lafiya da lura da lafiya ga wasu abubuwan lura game da magungunan gargajiya na farko al’adu an fi danganta shi bisa ga imanin al’ada da kuma zamantakewa an fi amfani da sarrafa abubuwan da yanayi ne ya gudanar da su domin kula da lafiya na uku tasarifi ya ta’allaƙa ne a kan samar da daidaituwa tsakanin lafiya a bayyane lafiyar ƙwaƙwalwa da kuma lafiyar ruhi tare da lafiyar motsin rai bayar da ilimi an hana xxx ana tafiyar da ilimi ne ta hanyar koyarwa a baka ba tare da rubutu ba misalolin magungunan gargajiya na farko ayurveda asalinsa ya samu asali ne daga india wato ƙasar hindu na biyu al’adun gargajiya ta sin wanda yake ba da himma a kan daidaito tsakanin ying da yang da kuma qui sai kuma unani wanda yake yankin ƙasar asia matsalolin da magungunan gargajiya suke fuskanta na farko akwai rashin tsari na biyu akwai ƙarancin ilimi da kuma fasaha na uku amfani da magungunan gargajiya ya fi yawan kasada a ciki na huɗu haɗarin rashin sarrafawa

Al’adun haihuwa na gargajiya. Al’adun haihuwa na gargajiya suna da alaƙa da imanin al'umma, kuma, ana gadar su daga ƙarni zuwa ƙarni. Waɗannan al'adu suna nuna kimar rayuwa, ruhaniya da tsarin zamantakewa na al'umma. Bari mu dubi wasu misalai na al'adu na haihuwa. Na farko, haihuwa a gida. A cikin al’ummomi da dama na gargajiya, mata suna haihuwa a gida tare da taimakon iyalai ko masu taimakon haihuwa na gargajiya. Waɗannan masu taimako suna amfani da hanyoyi na ɗabi'a kamar ganyayyaki, tausa da kuma addu'o'i don sauƙaƙa watau don sauƙaƙa musu haihuwa. Na biyu, wankan tsarki. A wasu al'adu ana yi wa uwa da jariri wanka na musamman bayan haihuwa, don tsarkake su, wanda ke nuna tsafta da sabuntawa. Misali, a yawancin al’ummomin Afirka musamman a arewacin Nijeriya ke nan. Wankan ganye abu ne na al’'ada da uwa ga jaririnta. Na uku, ɓoye ciki. Idan aka ce ɓoye ciki, ana nufin ɓoye mahaifa ke nan. A al’ummomi da dama na Afirka, da kuma yankin Asiya, ana ɗaukar cikin jariri watau wannan mahaifan a matsayin abu mai tsarki. A wasu wurare ana binne cikin tare da bukukuwa don girmama wannan sashin da ya ba da rayuwa. Na huɗu, jinyar haihuwa. A ƙasashe irin su wato ƙasar Sin da kuma ƙasar Hindu, da wasu sassa na ƙasar Afirka, mata suna bin wani lokaci na hutawa bayan haihuwa. A wannan lokaci uwa tana hutawa tana cin abinci na musamman, kuma tana guje wa ayyuka masu wahala don murmurewa da haɗa kai da jariri.

samar da maslaha ta dindindin ga matsanancin ciwo a gaɓoɓi da wasu sassa na jiki ya ta’allaƙa ne a kan abin da ya yi sanadiyyanshi masu ilimin ƙashi da ma wasu a fannin lafiya sun bayyana cewa sai dai a yi amfani da jinya sama da ɗaya wato jinya mai tagwaye ta hanyan haɗa jinya ta fuskance sauyin tsarin rayuwa da kuma ziyartan ƙwararru a fannin kiwon lafiya ga waɗannan matakan zai taimaka sosai na farko jinya ta fuskance ya ƙunshi kulawa wanda zai ƙara wa tsoka da kuma jijiyoyi ƙarfi sannan ya bunƙasa su da kuma gwajin yanayin tsayuwa ko kasancewa wanda zai yaye ciwo sannan ya kiyaye rauni na gaba ya ƙunshi motsa jiki buɗawa da kuma jinya da hannu wato misali kaman tausa kenan na biyu ɗaukan motsa jiki shi kanshi a matsayin abu mai muhimmanci a ko da yaushe kamar iyo ko kuma gudu na uku abincin hana kumburi cin abincin da zai hana kumburi faruwa abu ne mai muhimmanci kamar kifi tumaturi kayan ganyayyaki na lambu kasancewa wasu abincin ɗin rashin ingancinsu da rashin tsaftansu shi ne yake janyo irin wannan matsala ta ciwon gaɓoɓi na huɗu lura da nauyi nauyi shi kanshi mai yawa yakan janyo matsalolin ciwon gaɓoɓi a cikin a jiki kamar ciwon gwiwa ciwon ƙugu da kuma ciwon dugadugi idan mutum ya kasance nauyinsa ya wuci yanayin yadda ya kamata a ce ya kasance lallai akwai akwai wato akwai babbar matsala yana fuskantar ƙalubale a kan kamuwa da waɗannan cututtuka saboda haka lura da nauyi yana da muhimmiyar rawa a fagen kula da lafiyan gaɓoɓi na biyar amfani da magunguna masu sarrafuwa waɗannan magunguna suna sarrafa tsoka suna sarrafa jijiyoyi da kuma sukan sarrafa ƙasusuwa kuma su bunƙasa warkewa a lokacin da mutum ya kasance ya kamu

wannan ya kasance babbar matsala ne sannan asalinshi daga ɓangaren al’umma al’adu da kuma bambance bambancen halayya ne aminci da gaskiya da aka rasa bincike da bayanai ya nuna cewa a makarantu da kuma ƙwararru a ɓangarori kamar kiwon lafiya ilimin kimiyya da kuma karantarwa dalilin wannan matsalolin ɗin shi ne rashin ingantattun bayanai tasowan kafofin jaɗa zumunta da kuma wasu kafofi ya haddasa rikitarwa a tsakanin jama’a rashin jituwa a tsakanin ƙwararru lokacin da ƙwararru suka kasance kansu bai haɗu ba hakan ɗin yakan iya haddasa tawaya ga ƙwarin gwiwa a cikin al’umma wasu mutane sun yi imani cewa siyasa ko kuma ƙungiyoyi yana da ta’ammali ga ƙwararru kuma yakan sauya ra’ayinsu rashin nasarori da suka faru da daɗewa sukan haddasa rashin aminci mai tsayin lokaci idan suka faru da wasu ƙwararrun ɗin mene ne dalilin da ya sa aminci: tsakanin ƙwararru yake da muhimmanci: lafiyar al’umma wato jama’a kenan aminci tsakanin ƙwararru a fannin lafiya yana da muhimmanci kaman a lokacin jinya da kuma rigakafi ilimin kimiyya da fasaha ɓangarori kamar tauye yanayi na’ura magunguna sun dogara ne bisa haɗin kan jama’a baki ɗaya mene ne maslaha ga waɗannan matsalolin ɗin na farko idan aka daina sauye shawarwari da dokoki sai dai idan akwai wani hujja mai ƙarfi wato a daina sauya shawarwari da dokoki cikin ƙanƙanin lokaci sai dai idan akwai hujja mai ƙarfi saboda yin hakan ɗin yakan sanya kokwanto a zukatan jama’a sannan yakan iya sauya tunaninsu sannan a dinga yin bayanai a sawwaƙe ga al’umma wato yanda za su fahimta kenan hakan yakan yana buƙatan ƙoƙari daga dukkan fanni

wannan cutar ɗin an fi saninsa da tarin fuka a hausance kenan wani irin cuta ne wanda wasu irin ƙwayoyin cuta ne ƙwayoyin halitta wanda ba mu iya ganinsu da idanuwanmu suke janyo shi waɗannan ƙwayoyin halittan ɗin ana samunsu suna yawo a iska ne wannan cutan ɗin a lokacinta waɗannan ƙwayoyin halitta suka samu nasaran shiga jikin mutum akwai wasu matakai guda uku wanda sai waɗannan matakan ɗin sun wuce kafin nan mutum zai kasance ya kamu da wannan cutan ɗin mataki na farko shi ne matakin da waɗannan ƙwayoyin cutan ɗin sun samu nasaran shiga jikin mutum amma kuma bai ba wani alaman da ya bayyana cewa mutum ya kamu da wannan cutan ɗin wannan matakin ɗin ne za su shiga ǳikin mutum su samu wuri su zauna har su fara yaɗuwa jikin mutum a wannan lokacin ɗin mutum ba zai bayyana wasu alamu a jikinsa da zai nuna ya kamu da wannan cutan ɗin ba sannan duk da cewa waɗannan ƙwayoyin halittan suna jikin mutum to ba zai iya yaɗa shi ba sai har ya kai matakin da zai kasance ya kamu da wannan cutan ɗin wannan ʧutan ɗin yawanci yana yana kama huhun mutum ne yawanci amma wani nau’i na waɗannan ƙwayoyin halittan ɗin yakan kama wasu ɓangarori a jikin mutum wasu gaɓoɓi wato kaman ƙoda ko kuma ƙwaƙwalwa wannan cutan ɗin a mataki na biyu yakan kasance mutum zai bayyana wasu alamu da zai nuna cewa ya kamu da wannan cutan ɗin irin wato kaman tari kenan yawan tari wanda ya fi tsawon sati uku sannan tarin ɗin yakan kasancewa yakan zuwa da jini sannan kuma yawan yin zufa da daddare sannan kuma yawan ciwon ƙirji matsananci wani lokacin ɗin har da rashin sha’awan cin abinci alamomin kamuwa da wannan cutan ɗin kenan a wasu marasa lafiya mutum yakan ji zazzaɓi da kuma ciwon kai da zafin jiki

koyarwa da kuma shugabancin addinin kiristanci ya samu asali ne daga littafin kiristoci da kuma koyarwa na cocin asali wani irin nau’i ne a inda yawancin manya da kuma masu ruwa da tsaki a cikin wannan suke taimakawa suke koyar da koyarwa suke kuma ɗora ƙanana a cikin wannan al’amarin ɗin suke ɗora su a kan hanya domin su bunƙasa imaninsu waɗannan bayanan ɗin zai yi duba ne a kan koyarwa da kuma shugabanci: a kan addinin kiristanci tarihi da kuma ci gaban da aka samu a cikin wannan al’amarin ɗin ya ta’allaƙa ne bisa irin yanayin wuraren da mutane suke zama da kuma irin al’adan wannan wurare ɗin da farko asalin wannan koyarwa da kuma shugabanci na addinin kiristanci ya samu asali ne daga tsohon alƙawari misali a lokacin da masu koyarwa na ruhi da kuma waɗanda suka samu nasara suke koyar da ƙanana a cikin sanin wane ne ubangijinsu an faɗa a cikin tsohon alƙawari inda moses da joshua inda moses da joshua yake shirya shi domin ya shugabanci isra’ilawa a exodus sura na ashirin da huɗu da kuma aya sha uku da kuma deuteronomy sura na talatin da huɗu da kuma aya na tara sannan kuma a littafin elijah da kuma elisha elijah ya shugabanci elisha sannan kuma ya karantar da shi a kan ƙarfin ubangiji da kuma yanda zai kasance a matsayin manzo a sura na biyu aya na ɗaya zuwa sha biyar sannan sabon alƙawari a sabon alƙawari ya ba da bayanai a bayyane inda yake bayyana asalin addinin kiristanci da kuma shugabanci a cikin addinin kiristanci

cutar leukemia wani nau’i ne na cutar daji wanda shi wannan nau’in cutar ɗin yakan kama ƙashi ne da ɓargo da kuma jini inda yake gurɓata wannan gaɓoɓi da yake kamawa wannan cutar yana faruwa ne a lokacin da jiki ya gudanar da wasu kwayoyin halitta maras lafiya inda suke girma su je su gudanar da jini mara lafiya wato borin jini kenan wasu alamomi da suke bayyana cewa mutum ya kamu da wannan cuta sune na farko mutum zai dinga jin jikin sa babu karfi kuma ya dinga jin kasala da gajiya ba tare da ya yi wani aiki ba na biyu shi ne mutum zai dinga kamuwa da wasu ƙananan cututtuka ba tare da wani ƙwaƙƙwaran dalili ba na uku shi ne mutum zai dinga zubar da jini ko da ace yaji wani rauni ne karamin rauni wanda bai kamata ace ya zubar da jini ba sannan zai dinga zubar jini ta hanci da kuma ta baki sannan mutum zai iya a wasu mara lafiyan an samu wasu masu fama da zazzaɓi wani lokacin ɗin kuma mutum zai dinga fama da ciwon ƙashi da kuma ciwon gaɓoɓi wato ciwon gaɓoɓi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

menene allurar rigakafi wani nau’in magani ne da ake amfani dashi domin kare jiki daga wasu cututtuka ta hanyar allurar rigakafi tana ƙarfafa garkuwan jiki don ganewa da kuma yaƙi da kwayoyin cuta ko kwayoyin bacteria masu illa ana yin allurar rigakafi daga kwayoyin cuta da aka raunana ko kuma kwayoyin cuta da aka kashe ko kuma wasu sassa na kwayar cutar bayan an yi rigakafi jikin zai tuna yanda zai yaƙi cutar idan ta saƙe bayyana a gaba yana hana kamuwa da cuta mai tsanani allurar tana da wasu matakai da take yin aiki wato yanda allurar rigakafi ke aiki kenan na farko shigar antigen wato a lokacin da aka shigar da wani abu daga cikin kwayar cutar wato antigen kenan a cikin jiki na biyu martanin garkuwan jiki garkuwan jiki tana gane antigen a matsayin abu na waje kuma tana samar da antibodies don yaƙi da shi na uku tunanin garkuwan jiki jikin zai iya tuna ƙwayar cutar don haka idan an sake fuskantar ta zai iya kare kan sa cikin sauki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

Lokacin da Ya Dace a Ziyarci Likita. Yana da muhimmanci ka ziyarci likita idan kana da matsalolin lafiya ko alamun rashin lafiya. Ga wasu lokutan da ya kamata ka tuntuɓi likita: na daya Idan kana da ciwon jiki mai tsanani Idan kana jin ciwo mai tsanani ko mai ɗorewa a wani sashin jiki kamar ciki, ƙafa ko kashin baya ya kamata ka je wurin likita domin a gano musabbabin ciwon. Na biyu Idan kana da zazzabi mai tsanani Idan zazzabinka ya haura 38.5°C, kuma yana ɗaukar lokaci mai tsawo ko yana tare da wasu alamu kamar sanyi ko zufa mai yawa, yana da kyau ka tuntuɓi likita. Na uku Idan kana da matsalar numfashi Idan kana wahalar numfashi, tari mai tsanani, ko kana jin kamar numfashinka yana daurewa, ka gaggauta ganin likita musamman idan tarin ya daɗe ko kana jin zafin kirji. Na hudu Idan kana jin zafin ciki mai tsanani, Zafin ciki mai tsanani musamman a gefen hagu ko dama na iya zama alamar matsalar hanji, ciki, ko hanta, wanda ke bukatar kulawar likita cikin gaggawa.

waye zaka ƙira a lokacin gaggawa a lokacin gaggawa yana da muhimmanci ka san wanda zaka ƙira don samun taimako cikin sauri ga wasu mutane da ƙungiyoyi da zaka iya ƙira a lokacin gaggawa lambar taimako na gaggawa a mafi yawan ƙasashe akwai lambar gaggawa ta musamman da zaka iya kira domin samun taimakon lafiya cikin gaggawa kamar lambar ɗaya ɗaya biyu ko ɗaya ɗaya tara a wasu ƙasashen kenan wannan yana bada damar samun motar ɗaukan marasa lafiya ko taimako daga likitoci da ma’aikatan lafiya cikin sauri lambar ‘yan sanda idan akwai haɗari ko barazana ga rayuwa ko dukiyar ka zaka iya ƙiran ‘yan sanda don su ɗauki mataki lamban ‘yan sanda tana banbanta daga ƙasa zuwa ƙasa amman a yawancin ƙasashe lambar tara tara tara ko tara ɗaya ɗaya yana iya amfani lambar taimakon gobara idan akwai gobara ko haɗarin wutan lantarki yana da muhimmanci ka ƙira hukumar kula da gobara

Nasihu don tallafa wa tsaɾin kariya na jiki Tsaɾin kariya na jiki shi ne tsaɾin dake kaɾe jiki daɡa kamuwa da cututtuka. Tallafa masa ta hanyan rajuwa na ija taɪmakawa wajen kiyaye lafiya ɡabaɗaya da rage haɗarin kamuwa da tsuta. Baɾi mu dubi wasu nasihu guda uku ɑƙalla, waɗanda za su tallafa wa tsaɾin kariya na jiki. Na faɾko: cin ɑbinci me ƙyau mutum ya kamata a ce ya haɗa da kayan maɾmaɾi ɑ cikin ɑbinshinsa, kaman kayan lambu, hatsi, nama maɾa kitse, da kuma mai laɪɸija. Abinci me ɗauke da bitamin, kaman bitamin D da kuma bitamin E, yana da matuƙaɾ amfani. Na biyu: shan ɾuwa Mu dinga shan ɾuwa sosai. Shan ɾuwa mai yawa yana taɪmakawa wujen fitaɾ da ɡaɓoɓi. Kuma yanasa jiki aɪki. yana ya kamata idan akace ɡaɓoɓi ɑna nufin, duk wani nau’i na ɑbinʧi wanda jiki ba ya so, tiun da ya kasance ciki, ba ya buƙatan shi. Lallaɪ kasancewas shi ɑ cikin jiki zai iya illata mu. Na uku: motsa jiki, wato motsa jiki akaɪ-akaɪ. Arinkan motsa jiki na matsakaɪci, kaman yin tafiya ko yin yoka, yana inganta yawo na jini. Kuma suna taɪmakawa tsaɾin kariya na jiki aɪki yadda ya kamata.

Alamomin na ƙuda kuma na haihuwa waɗannan alamomi da zan lissafo guda biyar ne suna da alaƙa da naƙuda da yanayin haihuwar jariri, na farko tsukewar mahaifa aka- akai wannan na nufin tsukewar mahaifa da saki akai-akai wanda ke nuna cewa haihuwa na gabatowa. Tsukewar tana ƙaruwa da tsanani kuma tana zama me tsari ciwo a baya na ƙasa wato ciwon baya ta ƙasa kenan wanda baya ƙarewa. Mata na iya jin ciwo me tsanani a bayan ƙasa wanda baya ƙarewa kuma yana ƙaruwa da lokaci wannan yana nuna cewa haihuwa ta kusa na uku fashewar ruwan ʧiki: wannan yana faruwa ne lokacin da ruwan cikin mahaifa ya fashe, yana zubar da ruwa mai tsafta ko ɗan kaɗan mai launi. Wannan alamace mai mahimanci cewa haihuwa na gabatowa. Fitan majina mai ɗan jini daga mahaifa: Wannan yana faruwa ne lokacin da majina mai ɗan jini ke fita daga mahaifa, wanda ake kira "blooding show". Wannan yana nuna cewa mahaifa ta fara buɗewa don haihuwa. Jin matsin ƙasa a ƙugu: Janin da jariri ke sauka ƙasa, mace na iya ji matsin ƙasa sosai a ƙugunta, saboda jaririn yana motsawa ƙasa don shirin fitawa. Wannan yana faruwa mafi masimanci a kwanakin ƙarshe kafin haihuwa.

Ga wasu hanyoyi guda biyar ze taimakamaka ka inganta bacicinka. na farko, ka kiyaye tsarin bacicika: ka kwanta, ka tashi a lokaci ɗaya watana, harma da ƙarshen mako. na biyu, ka ƙirkiri lokacin natsuwa kafin bacci: ka dinga jin abubuwan dake kwantar da hankali, kamar karatu ko wanka me ɗumi kafin ka kwanta. na uku, yana da kyawu ka rige anfani da na’ururi kafin bacci, wato ka guje anfani da wayoyi konfutuci da talabiʤin a ƙalla awa ɗaya kan ka kwanta, saboda bincike ya tabbatar da cewa jin anfani da waɗannan na’ururi da aka ambata yana iya haddasa matsala ga bacici. na huɗu, ka sa ɗakinka ya zamo me dacewa da bacici: ka tabbatar ɗakinka me duhu ne, wato batare da ka kunna haske ba, kuma wannan guri, wannan ɗaki ya kasance shuru ne, babu hajanija, kuma ya kasance yana da sanji, kuma katifa da matashinka na kai, wato masu daɗi, masu sauƙi. na biyar, ka kula da abincinka wanda kake ci, wato kafin lokacin kwanciya, ka lura da irin abinda zaka ci kafin nan lokacin bacici: jaji, wato ka guje cin abinci me nauji, shan shayi ko giya kusa da lokacin bacici, saboda haka ne jakan jawo matsala ga lafiyanka.

. Lafiya da jin dadi barasa na iyya yin tasiri mai kyau ko mara kyau akan lafiya da jin dadiˋ dan gane da yadda ake amfaniˋ dashi amfaniˋ da barasa daidai yana iyya zama lafiya ga wasu amma shan fiye ˋda kima ko akai akai na iyya haifar da matsaloliˋ masu tsanani ga lafiya da jin dadiˋ. Ta sirin barasa ga lafiya shan barasa na iyya lalata gabobin jiˋkin Kaman hanta zuciya da koda. Hakannan yana kara hadarin kamuwa da cututtuka Kaman ciwon dajiˋ hawan jiniˋ da kuma ciwon sukari lafiyar zuciya baras barasa na iyya tasiri ga kwakwalwa yana iyya kawo matsaloli irrin su damuwa fargaba da matsalolin tunaniˋ dan kuma amfaniˋ yana iyya jawo jaraba na uku hatsari da rauni barasa na rage hankaliˋ da daidai to yana kara hadarin hatsari da raunuka. Wadansu tasirin barasa gajin dadi: jin dadi na zamanta kewa amfani da barasa fiye da kima na iʤʤa lalata dangan taka ʤa kuma janyo kadai ci da kuma matsaloli a gurin aiki ko kuma makaranta, jin dadiˋ na zucuya shan barasa akai akai na iyya rage damuwa na dan lokaci amma yana iyya kara matsalolin zuciya a lokaciˋ mai tsawoˋ jin dadiˋ na kudi kashe kudi da yawa akan barasa na iyya haifar da matsalolin kudi wanda hakan yana hadda sa karuwan hatsari da karuwan talauci.

Cututtukar Dabbobi masu sanya jin daɗi, da kwayoyin cutar da kwari, dabbobi masu sanya jin dadi a taƙaice, dabbobi na gida kamar karnuka da kuliyoyi na iya kamuwa da cututtuka daban-daban da ake yaɗawa ta hanyar ƙwari kamar kaska, ƙudaje, sauro, da ƙudan zuma. Waɗannan cututtuka suna da tasiri mai tsanani ga lafiyar dabbobi, kuma a wasu lokuta suna iya zama barazana ga lafiyar mutane. Waɗannan cututtukan da ake iya yaɗa su daga dabbobi zuwa mutane a na kiransu cututtukan zonotik da yaren turanci kenan. Fahimtar waɗannan cututtuka na da matuƙar muhimmanci don kariya da sarrafawa. Ga wasu muhimman cututtuka da ƙwari ke yaɗawa: akwai Ciwon Laym Na biyu Ciwon Had Wom: Na uku Ciwon Kanayn Legisiyosis: Na huɗu Felin Hemotirophic Meacuro Filasmosis: Na biyar Leshmasiyasis: Na shida Anafilasmosis: duka waɗan nan cututtuka kwarine suke janyosu waɗan nan cututtuka da kuke gani a kariya yanda zamu kare kanmu da kuma yadda zamu sarrafasu na farko a duba likitan dabbobi a A dinga ziyartar likita-n-dabbobi akai-akai. Fahimtar cuta da wuri yana da muhimmanci don magani. Na biyu Anfani da magungunan rigakafi: A dinga anfani da magungunan hana ƙudaje, kaska, da tsutsar zuciya kowane wata. Na uku Sarrafan muhalli: Tsaftace wuraren zaman dabbobi da rage yawan ƙwari. Na huɗu Rigakafi: A kecewa rigakafi yafi magani. Akwai rigakafi ga wasu cututtuka. Na biyar Kariya ga masu dabbobi: Masu dabbobi su kare kansu daga ƙwari don gujewa kamuwa da cututtukan zonotik. A taƙaice, fahimtar hanyoyin yaɗuwa da kariyar waɗannan cututtuka yana da muhimmanci don lafiyar dabbobi da mutane.

duban ʧiki na haihuwa, duban ʧiki na haihuwa wata hanya ʧe ta kula da lafiya maʧe mai ʧiki da jaririn da take dauke dashi, wannan dubawa ta nada matukar mahimmanʧi gurin tabbatar da lafiyan uwa da jariri, da kuma samun haihuwa lafiya. Abubuwan da ake dubawa sun hada da. na farko kula da lafiyan uwa ana auna matsalan ba wato bulod furejo nauyi lafiyan gaba daya, dan gano matsaloli kamar hauhawan jinni, ʧiwon suga ko karanʧin jinni wato anemiya. na diban girman jariri ana diba yanda jariri ke girman da matsayin sa ta amfani da na’uran duban ciki wato ultura saun da sauran hanyoyi dan tabbatar da cigaba mai kyau, ana gudanar da gwaje gwaje na jinni da kuma fitsari anayin gwaje gwaje dan gano cututtuka rukuni na jini da ko kuma matsaloli Kaman ciwon suga na masu ciki. Ana yiwa mace mai ciki riga kafi don kareta ta reda jaririn. sannan ana bata shawarwari dan kan abinci da salon rayuwa, ana bada shawar wari kancin abinci mai gina jiki, motsa jiki da gujewa abubuwa masu cutarwa kamar jiya da kuma taba da sauran su.

Wannan amfi sanin shi da suna zazzabin cizon sauro wannan cuta wani irin zazzabi ne wanda cizon sauro shi ne yake janyo shi, wannan sauro da yake yaɗa zazzabin cizon sauro mace ne daga cikin sauro ɗin, ana kiranta “anophilis” inda idan ta sami nasara cizon mutum zata tura wannan ƙwayoyin cuta wato “philasmodium” zuwa cikin jikin mutum. To banda wannan akwai hanyoyi daban daban wanda cutar “malaria” take yaɗuwa daga mutum zuwa mutum Na farko, cizon sauron ɗin shi karankan shi a tashi na farko kenan Na biyu kuma, a lokacin da aka samu musayar jini tsakanin mara lafiya da kuma mai lafiya wato idan aka ɗebi jinin mara lafiya wanda yake fama da ciwon zazzabin cizon sauro sai kuma aka sawa mutum wanda bashi da wannan zazzabi han akwai yiwuwan cewa zai kamu da wannan cuta. Na biyu, shi ne amfani da kayan aiki mara tsafta a lokacin da aka yi amfani da allura wanda ƙwayoyin cuta suke a kai lallai tabas mutum zai iya kamuwa daga wannan cuta.

matakan gaggawa don taimakawa babba wanda ake cikin matsalar tsayawar numfashi a ƙarfafa su saboda su yi tare idan suna iya yi tare ka barsu su yi ƙoƙarin fitar da abinda ya maƙale musu a wuya ko kuma a duk inda zai hana su tari ko kuma numfashi na biyu bugun baya idan yin tari baiyi tasiri ba ka buga bayansu sau biyar a bayansu tsakanin kafaɗansa sannan a danna ciki cikin ciki kenan ka tsaya a bayansa ka dauki hannayenka ka zagaye cikinsa ka matse hannu ɗaya wato ka kunsa hannu kenan sannan ka ɗora su bisa kan ciki ko kuma kirji ka rike wannan hannun da ka kunsa ka danna cikinsa da sauri da ƙarfi zuwa sama sannan ka dinga maimaita hakan ɗin kamar sau biyar ka mayar da martaba tsakanin ka biyar a baya da danna ciki cikin ciki har sai abin ya fita ko kuma taimako ya ya iso sannan irin agajin gaggawa wato irin taimakon gaggawa wata ƙila jami`an kiwon lafiya ne ko kum muta wasu mutane a unguwan wanda zasu iya taimakawa idan mutum ya zama bashi da kuzari a kira lukutoci nan da nan kuma a fara safiyar idan ya cancanta

gurɓacewan ruwa da kuma cututtukan da ruwa mai datti yake janyowa cututtuka masu alaƙa da ruwa sune waɗanda ake kamuwa da su ta hanyan shan ruwa ko hulɗa da ruwa mai datti ana samun waɗannan cututtukan ta hanyar ƙwayoyin cuta kaman bacteria virus da kuma parasite ko sinadarai da ke cikin ruwa mai datti rashin tsaftan muhalli rashin tsaftace ruwan sha da kuma rashin tsafta suna taimakawa wajen yaɗuwan waɗannan cututtuka ga wasu daga cikin cututtukan da ruwa mai datti ya ke haifarwa na farko akwai cutar cholera akwai kuma cutar typhoid akwai kuma cutar dysentry akwai kuma hepatitis a hepatitis a ciwon da virus ke haifarwa wanda har yakan shafi hanta wannan yana nufin cewa wannan babban cuta ne kuma lallai ya kamata a daƙile wannan cuta da kuma yaɗuwan su ta hanyar dakatar da gurbacewan ruwa na biyar akwai gardiyasis wanda parasite ne yake haifarwa yana janyo ciwon ciki da kuma gudawa akwai wasu matakan da za a iya bi domin a samu cututtukan ruwa mai datti sannan shi karan kan shi gurɓacewan wannan ruwa ana da wasu matakai da yanda idan an bi su za a samu maslaha a game da wannan babban matsala na farko mutum ya lura da ruwan da yake sha ya kasance ruwa mai tsafta ne na biyu mutum ya kamata ya dunga wanke hannu da sabulu akai akai na uku tsaftace muhalli a kuma tafasa ruwa kafin sha

amfani da bandejin roba akan gwiwa ko kuma idon kafa amfani da bandejin roba yana taimakawa wajen ba da tallafi rage kumburi da kuma tabbatar da tsayuwar gwiwa bayan rauni kaman na “twis ankle spring” ga yadda ake yin sa ga abubuwan da ake buƙata bandejin roba misali a ce “bandage clips” ko “tabe” ɗin manne don riƙe bandejin sannan akwai waɗannan matakai shirye shirye tabbatar da cewa gwiwar ta tsaftace kuma ta bushe wannan zai iya kasancewa a gwiwa ne ko kuma a idon sawaye sannan ka zaunar ka kwantar da wannan aka jiwa ciwon tare daga ƙafar da aka yiwa ciwon don rage kumbu:ri ka tabbatar ƙafar tana tsaye a kusurwar digiri casa`in da ƙafa sannan ka fara daga gaban tafin ƙafa ka fara naɗe bandejin a gaban tafin ƙafa ƙasa da yatsun ƙafa nada bandejin sau ɗaya ko biyu don ɸa:ra riƙe: wurin sannan matsawa zuwa tafin ƙafa cigaba da naɗe bandejin a tafin ƙafa ka tabbatar ya dan matse amma ba sosai ba don kada ya takurawa jini sannan dade wurin ta tumurkun ƙafa “hile” kenan ka dauki bandejin da ka naɗe ta daga ƙasa zuwa tumurkun ƙafa yayi alamar “eight figure eight”a wurin wannan yana taimakawa wajen tabbatar da gwiwa

. targaɗe na gwiwan hannu yana faruwa ne a lokacin da kasusuwan hannu wato “radiostognance” suka fita daga matsayinsu na al`ada a haɗin gwiwan hannu wannan yana faruwa ne yawanci a samakon sakamakon rauni kaman faɗawa a hannu da aka mike ko bugun kai tsaye a gwiwar hannu wannan yanayin yana da zafi sosai kuma yana iya haifar da kumburi canjicl a siffa da kuma rashin iya motsa hannu akwai nau`in “dislocation” wato targaɗe na giwar hannu daban daban akwai targaɗe mai sauƙi: ba tare da karyewan ƙashi ba wannan akwai targaɗe mai tsanani tare da karyewan ƙashi a lokaci guda akwai wasu alamomi da zasu bayyana wannan a targaden ɗin idan ya faru da mutum ko kuma zafi mai tsanani a gwiwar hannu wannan kumburi da kumburin fata sannan canji a siffar gwiwar hannu rashin iya miƙewa ko lanƙwasa lanƙwasawa da hannu sannan canjin canjin tsamin fata ko rauni a hannu a bayar da agaji mai gaggawa yana taimakawa sosai kada ka yi yunkurin mayar da gwiwa da kanka kada a gwada mayar da kusurwan hannu da kanka wato shi marar lafiya kenan domin hakan na iya haifar da ƙarin matsala saboda wannan yana buƙatar jami`ai na musamman na kiwon lafiya